Tingbani kuŋ n boŋo zo titali bɛ nimaani tihi maa ka vari paɣaba siɣirila kuliga bi ʒirilila bi zuɣu ni yiya bɛ nimaani

Kuliga n boŋo pantuu nim pala kom maa zuɣu ŋarima gba zaa pa kom maa zuɣu tihi bɛla nimaani kuliga maa waɣami chɛŋ tooni pam binyɛra din pa kom maa zuɣu galisiya ŋarima mini pantuu nim noli n nyɛba

Kuligi n boŋo kom bɛ kuligi maa ni bihi siɣila kuligi maa puuni bi ŋoŋdila kom kuligi maa ni bi zaŋla bokati nim ŋoŋdi kom maa kom maa ninni dii bi viɛla

Salin gbiribi n bɛ kpɛ ŋo paɣaba mini dabba zaa n bɛ nimaani paɣaba maa siɣimi bɛ salin boɣali maa ni bi zaŋla kom paɣari salin shɛli bini gbi maa ka dabba maa ʒi bi tooni ha shab ʒi bi saniamaa ka bi tumdi salin gbibu maa tuma